Aye neno cal pikipiki ma tye ma col kwar col ki tu i tere kitweyo bok mo mabedo blue ki dong olingo matar, atye neno dano pikipiki ki jengo ajenga kidong atye neno dano ma obuto i kangete oruko kor cati mablue ki oboyo wiye ma blue obuto i wi godi ki dong ping atye neno pi nam ma dano tye i ye matitino ki dong i tenge atye neno odi,

Atye ka neno mac ma tye ka lyel i wi otyeno ki i wi otyeno atye ka neno mutoka madwongo ki dong atye ka neno ot gurofa ma ocung mabor adada atye ka neo dano ma gitye ka wot wiciwici.

Ati neno co aryo ma gubedo inyim dukan laco acel obedo abedo kun oruku bongo cati labade bor kala ma bulu ki dong cot ki dong oruku cilipa ityene ati neno laco ma ocung acung ti oruku vec matar omano bag macol i kore ki dong oruku long ki war ki dong ati neno gucung inyim dukan dukan-ni enoni jami cat ti iye ki wero ma bulu ki dong dukan me acel dukan tye aryo dukan me acel jami cat bene ti iye ati neno ka ngetgi jerekel pii ki dong kom palastic chair ki dong